cora macca balttetta asay etikka issippe gidida issi diran uttidoosona. etikka wolaytta wogaa maayuwa maayyi uttidoosona. guyye baggarakka eta xeelidi de'iyaa asaykke de'ees. ha etikka maayi uttidooge boottara, zo'uwara meraara diyaage wolaytta wogaa maaradan a sunttay aybba getetti?

Uddufun asati issippe uttidi coratidi toboosona. etikka uttido oydee karetta gidishin etu sintankka haylandiyan haattay kummi uttis. etu sintan pude bagaara uttida bitaneeka wolaytta wogaa maayuwa kootiyaa maayidi etuura issipe tobiidi de'ees.

Hageeti heezzu so miishshata be'eettes. etu sunttaykka jarkkaaniyaa gidiyooganinne etu go"ayikka haattaa duuqqiyoogan issi diran wottidi koyyiyoo saatiyaan duuqqidi uyanawu maaddoosona. etikka so miishshatuppe isssota.

Woggaa kaamiya guyesan deiya luxetta keettaay de'ees. Ha luxetta keetta karee shuchchappe oosetidaga gidishin ha shuchcha bollan wolaytta sodo yunburshshiyaa giyage xaafeti uttis. Asaykka ya geliyagene kiyiyage deiyaga gidishin appe ushshachcha baggaaraka naa'u kaameeti deosona.

qarxaappene qeeri qeeri mitaappe direttida dirsa gidooni daro qommo ciishshati sa'an tokettidosona. etikka issisan tokketi uttidaageeta gidishin, etu malkeekka zo'oy dees, adil'e malay dees, maata malay dees. hageeti xeeliyode puulaaka immoosona. biidi sibganawukka tokkanawukka hara asay be'idi ekanawukka iita lo'oosona.

Hagan issi yelaga na'iya Wolaytta wogaa maayuwa ooratabaa maaya uttidoogaa be'anawu dandayeettees. Akka Wolaytta leemo keettaappe sintta baggaara eqqidaaro gidishin guyessaara daro mittata woykko dozatu qommota be'anawu danddayettees.

wodallane cima asati wolaytta woga maayuwa dunguzza mayidine hashshiyan toora oyqidi ziiriyan eqidi yetta yexxanawnne duranaw giigeti uttidossona.

issi yelaga kaamee pinniyoo dilddiyaa boolli eqqidi maata mera kootiyaa maayidinne karetta suriyaa giixxidi dilddiyaa bolli uttiis. appe ya baggaarakka bulqqotiyaa shaafay de'ishin miyyiyaarakka zaapeti mittatinne maatatinne daro qommo doozzati de"oosona.

cora attuma naati eqqidan etu sinttan macca naati uttin wolaytta woga mayyidi attuma naati bantta kushiyaan macca naatikka kushiyaa baqqide guyye baggara karabe diyaagara wolaytta woga yexxiide doosona

Issi wodalla na'ayii maata malanne mittati kumi uttido sohan eqqi uttis ika wolaytta wogaa maayuwaa qooriyan qachchidinne a miyaan qassi seeraa nagissiyaagee wokko xaacee eqqi uttis appe guyessa bagaara qa wogga aafuwaara duge goggiyaa haattay woykko soossoy de'es.

Zagon karetta oyddu miizzata naati heemmiiddi de'oosona. Hegeetikka naa"u naata gidishin sintta baggaara eqqidi miizzata yaanne haa hemetissidi maataa mizziiddi de'oosona, ha miizzatikka karettaa gididaageti etu shaya bollan aawa ayfee wodhdhiyosaatiyan etu malkkee phooliiddi be'iyode lo"ees.

Hagan so mehetti beettoosnna qassikka miizzattinne booratti beettosonna. Qassikka qachchi wottin maataa moosonna.

kaamee biyoo ogiyaa bollani cora haretti haa simmidi caannaa bantta zokkuwaan caanidi yiidi doosona. etuussi miyye baggaara qassi na"u naati ogiyaa miyyiyaa oyqqidi kanttidi de'oosona. ha harettuppe guyye baggaara heezzu gediyaawa kamee haa simmidi etukko yiidi dees.

So medosatuppe issinniya miizziya maataa maayda dawusu. Akka miyiyosay lo''o puulattida sohuwa gidishin miittatikka maataatikka haaratikka bonccotikka deiyageta hokkada maaydda de'awusu, shin akka meecetta erennaara qitattada oshan mooretta uttidara iigee meeray xaayi uttidage ittees.

Ogee miyiyan de'iya zal'ee keettan woykko maayuwa bayzziyosan daro qommo maayoti de'osona. Hageetuppeka ha sinttan wolaytta wogaa qonccissiya maayoy naa'u qamisiya oyqqi uttis. Ha qamiseka qassi asa malatiyaba bollan wotti uttidoge malaalises. Hega heeray co qiitati uttidaga gidikone ha maayoy qassi eti medhdhi hanotay xeeliyode lo'ees.

Buchchama wodalla bitanee huuphiya qanxxissiyo keettan huuphiyaa qanxxis makiid manaxiriyaa ayfiyan wottidi huuph e keettan uttiis. appe guyyesa baggra biratanppe oosetiida kare de'es. he biratappe qommo baggarakka hara dumma dumma buquratinne pulayiyya miishshati de'oosona.

Daro puula miishshati bantta sohuwan sohuwan utti uttidosona. Hageetikka puula mishshati sinttaa tiyanawu bolaa gorpanawu maadosona. Hageetikka qa issi issito darichikko bolaa moorosona, yaatikko hageeti iittosona.

naa'u duuneti ekkiyaa woykko deretti ekkiyaa gidduwaan wogga abbay zeeretti uttiis. ha abbaassi ushshacha baggaaraka daro shuuchchan ginbbetida keexxitidaa keettatti lo"o puulaa maayidi doosona. abbappe ya baggaaraka daro qommo doozzati siiti giidi tookketidaageti xeellanawu lo"oosona.

Qeeri maata mala birataa matan eqqida bitanee wogga maaayo mala oyiqqidaagaappe guyye baggaara diya dooza qommo sunttay ayibee? Qassi ha baggaara naa"u asatuppe guye baggaara shuban xaaxettidinne giddon wogga saane misattiyaabay miccetti uttis. Hegeekka A sunttay aybee, A go"ayikka ayibee?

hagan issi yelaga na"ay wolaytta wogaa mayuwa maayidi haa simmi utidaaga be"anawu dandayeettes. A sunttaykka tamasgana getetishin ikka wolaytta odo bessuwan oduwa odiya asaappe issuwa.

Wogga deeriya sinttan addussa kaame de'ees. Ha addussa kaamiya bollanka botta kaame oyddu geddiyara de'yage kanttidi de'ees. Hega xalla giddena gaxaraka asaay eqqidagene kaamiya ogiya giduwara shakkiyaageka de'ees. A miiyesa baggaraka daro keettatine asaay de'iyosayine tuukke keettay harahara miittatu qommotika de'osona.

Mitta ayfeti woykko atakiltteti sa'an adussa sharaa bollan laaletti uttidosona. Ha mitta atakilttetu sunttay qassi paappayaa geetettees. Hageetu garssan qassi ka'ida nne qayye paappayati de'ishin, etu malkkeekka qassi maata mala masatees. Miyyiyaarakka qassi hara qa sa'an olettida paappayatikka de'oosona.

Hageeti so miishshaata hagettikka hagan tukkiya uyanawu shayiya tukkissidi uyanawu maaddoosona eti na"akka gidishin eta malkee aymasatii eta tuchchaykka qa yabagaaga tuchchay aymasatii ha bagaaga tuchchay ay mere

Hagan cora asay yelagatti aayetti aawatti wolaytta wogaa yetta yexxiddi ufayttidde de'iyooga be'eetees.

Tammu cimi ekkiya aawati issoy issuwara qoomettidinne wolaytta wogaa maayuwa maayidi yexxiidde de'oosona. Etikka eqqidoy maatatiya heeran gidishin lo''o puulattida sohuwa. Etuppe guye baggaarakka uttaynne mittati daro qommo doozati de'oosona. Eti issippetettan qoomettidi eqqidoogee eta giddo siiqoy de'iyogaattoo be'ana danddayeettees.

Ammano sohuwa woyikko woosakeetta daro cora asay yi uttis. ha cora asayi shiiqidaageekka ammano keettaa yettaa woyikko mazammuriya siyanawu yiidaagee uttidaashin etuyyoo yettaa yexxanaassi naati etuppe sinttawu adhdhi uttidosona. etakka away shocenna mala karettabaa eta huuphiyan pude zaari kaqqi wottidooge eta awaappe ashshiiddi de'ees. hegaappe guyyessa baggaara qorqqoruwan qorqqorettida keettay de'ees.

cora shaatetti sa'an zin''idosona. pabirkka yaagiyooga oosetida birata diste issisan dooreti utiis. he birta disttkekka aybbaw maadi giiko ustta duuqanayyo woykko usttaa kattanayo keehippe maaddees. he ustta a kattidooga appe ekkidi budena bollan tiggidi asay maanaw go''ees.

Adussanne aaho goshshaa shooqaa bollan daro puutettinne dozatti toheti uttiddossona. Hageetikka maata mala gididi be'anawu lo'oosona. Ya baggaara qassi uutattinne mitattinne hara doza qommotikka de"oosona.

Woddala bittanne boottanne karettan tiyettidda koottiya maayidi salo mera shuraabiyaa maayidinne maatta malla suriyaa gixiddi uutta garssan eqqis ikka eqqiddo uutta garssay cora uutta garssani gidishshinkka a sinttan diyaa issi issi uutta hayttay dugge sa'awu dincetti uttis.

Cora alleeqo miishshati masttootiya bollan bantta kocan kocan kaqetti uttidosona. Etikka asaa na"ayi puulattanawu qooriyan wottiyogeeta gidishin etikka all"o miishsha. Eti merettiyoyikka all"o miishshaappe godido gishshaassa eta birayi all"idoyi.

Wogga de"iyo keettaa kariyaara aaho kariyara ya geliyode cora kaameti dulliya woykko zokkuwa haa zaaridi yaa simmdi eqqi uttidosona. Etuppekka sintta baggaara hara de"iyo keettay de'ees. Ha kaamiya meray ubbaagekka dumma dumma. Ha issi issi kaamiya meray aybee aybee?

Aquwaa qaashetidda miizzati maataa miiddi doosona. eetikka aquwaan wodoruwaara loytti qashetidaagaa gidishin etu malkkee puulaykka lo"ees. ha baggaara diyyayi miizziyoo giidishin ya baggaara diyiyaa naa"u maarati diyaageti purggidi be"anawu aybba lo"iyoonaasha!

hagani heezzu asati pidda shooqa sohuwani issi attumaarane naa"u macca asaara gididi gaashe giddo gelidi sharafaa maxiiddi diyageta be"anawu dandayeettes. Eta guyyeeraka daro mittaa qomoti diyagetakka be"anassikka danddayeettes.

Heezzu so miishshat phooliya masttootiya bollan uttidosona. Etikka birataappenne mittaappe masettidi ciirettidi giiggidosona. Ha heezzu so miishshatu go'ay aybee aybee? Issuwa issuwassi dumma dumma go'ay dees. Ha issuwa issuwa go'ay aybee aybee?

Kaamiya ogiya miyiyaani shuchchaappenne birataappe meretida adussa dirsday Des. He dirsaa bollaani bodditte katamaa qaymasqale xale keetta yaagiya xuufee amaarattuwan woggan xaafetti uttis. Shin hegee xuufee xaafettidaage lo'enna. Sure xuufiya xaafibookkona. Hegaa heeray qassi biittatidinne urqatidi qitatidi uttis. yaanidaage be'anaasikka iites.

Kaame miyo ogiyaa matan woykkko miyyiyaan daro qommo doozati tokketi uttidoosona; etu miyyiyaankka ya baggara keettaynne hara dumma dumma qommo doozati tokketi uttidoosona.

Hagan cora yelaganne cima asay wolaytta wogaa maayuwa maayiddi duranawunne kaa'anawu giigettidooga be'eetes.

naa'u maccaasai karetta shaaraa bollan hiixxidoogaa bollan shaashaa melisiiddees etikka awaa bolli oikko tolla awaa bollan shaashaa pudinne dugenne zaari qaatti ixdoosona. eti aissi hagaa shaashaa awaa bolli qaati iddiyoona.

wogga dunetinne dareti ekkiya bollaara haattaidduga goggees ha aafuwaara goggiya haattaiga wolaitta wogaa sunttan soossuwaa geetettees hagee doozatunne mitatunne kamettidaagaa hagaa mala soossuwai wolaittan awan de'i a sunttaikka aibaa soossuwaa geedettii

hailandiyaa xaramusiyaa giddon karetta ushshai de7ees. ha karetta ushshaa bolla baggaara qassi a tuchchaikka adil7e maran woikko eessa mera tuchchan tucetti uttiis. ha sintta baggaara inggilizaniyan a sunttai xaafettida sunttai aibaa yaagii?

Hagan birattanne maatta giddon woykko puulattida maata giddon puulattida sohuwan xaafettida wogga xuufiyan xaafettidda erissuwa be'eettes. hegeekka qonccissiyobay daro daro doozata tokiyo dagguwa denttiyoogaa besses.

Hagee aleeqo miishshappe issuwa. Hagee qooriyan wottiyo alleeqo miishshappe issoy issi sohuwan kaqqettidaaga be'ettees.

hagan ammanuwaaba qonccisiyaagaa be'eetees. hegankka attuma naatinne macca naati amano keettaa maayuwa maayiyoogan woykko eepuudiya maayiyoogan ubbaykka zammaranawu woykko yetaa yexxanawu

ogiyaa doonani haa simidi uttidage tukekeetta hagekka tuke keettay ba bollani lo"iya aleeqoba wotiisi hegekka hage tuke keetaa yagiya xuufiya ha sohoykka assati bantta lagetura yiidi tukiyaa uyidi pashki ekiyo sohuwaa.

cima aawai zo''o kootiyaa maayidi oduwaa odiyaagee oychchiyo oishaassi zaaruwaa assi immi giddees appe guyye baggaara kaara coraassi eqqida gidishin etuppe guyye aggaara wogga mittay ekkiyootiis he ogga binttami guye baggaara maata mala keettay issi diraan oyqqidi kaqetidaagee de'ees

ogiyani tukke keettay deessi hagnika dumma dumma xompiyaa qomotti doossona hega gidonika assati uttidi tukiya uyidi kaamiya ogiyaa xeelidi doosona.

Maattatiddinne gatatti ekkiya sohuwan godare uuttay zinqqetti uttiis. ikka De'iyo sohoy gattatiya maattatidda sohuwa gidishin appe sintta baggara mittaynne daro qommo doozati de'oosona. hegappe sintta baggarakka shuchchan kexxetida boota keettay beettees.

corai yelaga naati gonggolo garssan hoiqqo shuchcha karcsan eggirosona etu garssankka corai bootta maayuau maayida gidishin sinttanaanddiya naa77u yalaga naatuppe hadirisa baggaara diyaagee bootta shaaraa bolli amaarattuwan xaabettira xuufee de7ees he xuufeekka qassi laappun tammu sha7u laittaa taarikee de7ees giya xuufiyaa bootta shara oqqi utirosona

Ha zanaqqa sohoy lo"o puulaa maayi uttiis. Hegeekka huphphessa baggaara lo"o xomppiyaa xomppiidinne miyiyaara hara malattinne ciishshatinne hara hara xomppiya xomppiya lo"o lo'obati de'oosona. Hegeetikka asay bantta wodiya attanaassinne maanaassinne uyanaaessi giiggida sohuwa gidishin asay ba wodiya aattidinne ba laggiyaara haasayiydinne attiyo sohuwa, hegeekka ha zanaqqa sohuwa.

hagan daro qommo kattata be'ana danddayetees kattaykka saaniyaanne samppa bollan uttidaaga be'anaa danddayeetees miyiyyaara qixay unccay ashshotinne pilati dumma dumma santta qommoti diyaageta be'anaawu danddayeetes, aka pilakka maanawu mooqqe eqqi uttidaaga be'anaaw danddayetees.

issi yelaga na'iya wolaytta wogaa maayuwa huuphiyan qachada miicaydanne tiran wotada oorataa baagaa besaydda de'awusu.

ha maxaafaa bolan issi yelaga na'iya mita garsan woykko badalla garssan eqada wolaytta wogaa maayuwa mayada eqaasu. ippekka bolla bagaara taani wolaytta giya xuufee beetees.

Hagan pidda sohuwan daro kaametta be'ettes. Hagankka asati banttana koyido sohuwaa efiyaa kaamiya doori dooridi geliyaagetanne etu bolli kiyidi uttiyaageeta be''eettees

Hagan so meedosatuppe meheta be'ettees. Ya baggaara. Zo'o booraynne gidduwan qassi karetta miiziyanne miyyiyaarakka maraa be"ettees. Etikka maata miide doosona. So meddosatuppe goshsha oosuwa dumma dumma maatta immiyoogan oyssa immiyooga .eretoosona

Laappun qiiba macca naatinne issi attuma nay issippe eqqi uttidoosona; oyddu macca naati naa"a naa"a gididi etu giddon qoometi eqqidoosona; ushachcha baggara de'iyaa naa"u macca naati adl"e mara shurabiyyanne zo'o gurddiyaa gixxidi huuphiyaankka zo'oba qachchi uttidoosona; eta guyyeessarakka manggoyinne hara mitta qommoti de'oosona.

Karexxidinne maata Mali ekkiya shamiziya maayida yelaga lo'iya na"ay woosa keettan eqqidi mazamuriya yexxiiddi des. Ikka qassi karetta mayikiya oyiqqidaagaa gidishin miyyiyarakka hara yelaga naati aara issippe zammariiddi doosona. Hagaatto woosa keettan zammariyodeenne yexxiyode yelaga naata be'iyode lo'es.

Sitti giida sohuwan heezzu keetati mata matan ke'etidaageeti beettoosona ha da'iyo keetati qassi away soo gelenna mala giidi huuphessaa gattaappe mucuridi puulaydi giissi uuttirosona tuusaadoy qassi mittaappenn urqqaappenne ootettidaagaa gidishin etuppe goissa baggaaraqaa wogga dereti ekkiya suwan cora mittati de'oosona.

Macca na'iya zokkuwa zaarada eqqaasu. Akka ma huuphiya duge zaara yeddada bootta qamisiya maaya uttaasu. I miiyiyankka naa''u oydee haa simmidaageeti de'oosona. I sinttankka ciishshaynne lo''o lo''o xomppee xomppiyabay de'ees.

Hagee kushe hiillan merettida mittaappe merettidabaa be'eettes. Hageekka kushe hiillati mittaappe ciiri giigissi pittidi medhdhidooga so miishshatun uttiyogan hara harabawu go'ettiyogan maaddes. Hageekka hiillatu kushiyan merettes.

cora asay issippe kaamee biyo ogiyan eqqidi issi diraa oyqqidi bioidi de'oosona. etu garsankka bagga asay woosa keettaa wogaa naagiya yetaa yexiidi biidi de'oosona. a matankka issi macca na'iya de'awusu.

Daro puulaa miishshati gooda bollan kaqqeti uttidosona. Ha puulaa miishshattika bantta dira dira oyqqidi issoy issuwara issi diran puude simmidi kaqqeti uttidosona. Huuphpphessa baggaraka woodoro maasatiyabay xomppiyabay puulayiyagee de'ees. Ha puula miishshati qassi daroto michchoti goetosona. Michchotika ekkidi bantta menttershsha tiyettidine zoetanawu goetosona.

lo77o adussa shooqaa bollan mittaa ayfettinne attakilitetti toketti uttidosona. ha tokettidi biron dicciya puutetti atakiiliteti kunddenna mala gin qeeri qeeri mittaa etu bolli tokki uttidosona. gidduwaarakka asay baana mala qeeri ogee baasettidi uttiis.

Issi adl'ee mala qamissiya maayidda aayiya giya woykko santta bayzziyoosa bayzzannawu santta eha uttaasu santtakka yeechcha hiixxada asay yiyyo saatiyan bayzzaaganaw yiiccada immaaganaw ississa shiishshada uttaasu.

Hagan wolaytta wogaa maayuwa maayidi asay duriyaagaanne exxiya be'eetees. asaykka macca asay woykko aayoti yelaga naatikka kushiya baqiidi bullukkuwa maayidi de'oosona.

heelaga na'iya bootta qamisiyaa maayadanne bootta shaaribiyaa huuphiyan kammada eqqautaasu akka ba huuphiyaa darissaranne lo"o poulan ootissara eqqautaasu ippe guebggaara qassi periniisheriyaappe mittaappe oosettida oydee dees. h oidiyaa mirai ai masatii?

Hagaan zannaqa sohuwaa be'ettees. hagankka daro laggee issoy issuwaara gayttiyoosan uyiidinne miidinne issoy issuwaara ba ulobaa haasayiyoosan hagaakka zannaqa boottan wombbarati xoo'eti lo"iyaa lo"iyaa mittati de'oosona.

puulatida maca na'iya naa'u gedee de'iyo kaamiya bolli uta uttaasu. akka wolaytta wogaa qonccisiya danguzaa hashiyan wotada kaamee biyo ogiyan utaasu. ippe guye bagaara mitaykka har hara asati de'oosona.

Hagee wodoro malatiyaagan tuketti uttidagee kambbaa getettees. ikka miizzaa galbbaappe meretteshinkka yettaa yexxiyoo wode kushshiyaa baqqidi akka oottiidi puulttida cengurssa immanawu maaddees.

Daro qommo ushshati bantta tigiyo miishshan tiggetidinne qumiiettidi uttidoosona. eta malkkekka issooti issooti zo'onne issoti issooti maata malanne issooti issooti bootta. Hageetikka bantta uttisiyo miishshan issi dira oyqqidi issippe utti uttidoosona.

Hagaa keettaa woykko de'iyo keettaa be'eettes. Ikka wolaytta wogan leemo keettaa geettettidi xeesettes. buuxaappe oosettiyagaa gidishin a guyesankka uuttati, daro daro mittati woykko daro daro doza qommoti de'oosona. Appe guyeerakka deretti ekkiyasan mittayinne daro daro doza qommota be'anawu danddayetees.

Hagan malaalissiyanne pulattida meretaanne heeraa be'ana danddayetees. hagankka qeeri qeeri shuchchaappe merettida qeeri qeeri deretinne mitatinne lo'iya wagaggida saluwa be'eetees.

ogiyaa doonan diyaa katta keettaa miiyyiyan qeeri adil'e mera oidiyaa doos. he adil'e mera oydeeppe yabaggeera diya dooza qommuwaa sunttai ai baa geetettii kaamee qassi naa"u gediyaawaa kaamee eqqido ya baggaara naa"u naati utti uttidosona naa"u naati maayodo shuraabiya merayyai masatii?

Issi asi ba kushiyan puulayiya miishsha woykko alleeqo miishshata oyiqqi wottis. I ba kushiyan oyiqqi wottidoogee bootta meraa gidishin duge simmidi bootta merati daro alleeqo puulayiyageeti de'oosona. Ya bagga saarakka zo'oyinne ad'ieenne woyikko bootta meran de'iyaageetikka issi qocan duge zaaridi kaqetti uttiidosona.

meli ekkiya maatay de'iyoosan qiiba qiiba maatatinne zaafeti de'oosona, appe sintta bagaarakka shuchchan direttida addussa dirssay pudene dugenne simmidaage de'ees. hegaappe sintta baggaarakka addussa shuchchan keexxettida keettay de'ees. a miyyiyankka mabaratiya mittay pude simmidi eqqidaage de'ees.

Hagan naa"u macca asati uttidinne dumma dumma buqurata oyiqqidaageeta be'ana danddayettees. Habaggaara bootta wolayitta wogaa mayuwa mayidaarakka wolayitta odibessuwa be'idaaro gidishin ha buqura miishshaa zal'e sohuwan bayizzayidda diyaro oyichchayidda diyabaa masatawusu. Eta guyyessaarakka zal'iya zal'anawu yiida hara asayikka yaa haa hemettiiddi de'iyageeta be'anawu danddayettees.

Cora asay attuma asay kaamee biyo wogga ogiyaa kiyidi kaamee biyo wogga ogiyaa miiyyessan diya buuraaduwaa pittiiddees etikka ollanddiya buuraa pittiidinne issisaa shiishshiiddine doosona miyiyeerkka kaamiya ogiyaa bollan heezzu gediyaawaa maata mala kaameekka haraara kaametikka bi'iidi doosona.

Puulatida dantteliyan kamettida so miishshay hariya bollan caaneti uttiis. ha miyyiyaarakka maata woykko melida maatay buccetidaagenne a guyyeesara jarkkanee de'ees. hagetanne hariyanne sintta baggaara hariya goday gochchiddinne sinttawu efiide dees.

ha oyddusan aayyiya ba keettaappe guyyessa baggaara tokkido atakiilttiyaa sharafaa shooddayda daawus ha koyro suwan de'iya atakilttiya sunttay aybee naa''anttuwan qassi mishay atakilttiyaa xeeraa oyqada uttaasu ha oyqido atakilttiyaa sunttaykka oonee heezzanttuwaakka oydanttoogan de'iya atakilttiyaa sinttan naa''u maccasata eqqi uttidosona he atakilitiyaa sunttaykka aybee

hagan naa'u kaameta be'anawu dandayettes. issoyikka yaa siimidi hinkko kaameekka ba sinttaa akko haa zaariin ha bagginne ya bagginne simmi uttidosona. ha bagaara diya kaameekka a bollan daro maayota woyikko hiittaa maayota hiittan zin'i maayiyo maayota caanidi harasaa epiiddi de'iyaaba masates. miyiyaarakka daro mittatinne maatati de'oosona.

Cora asay issippetettan kattaa miiddi doosona. Ya baggaarakka issi wodallay ashuwa gedaappe qanxxidi wottiyo saatiyan ha issippetettan uttida asay ashuwa ekkidinne giddon diya ushshaappe miiddi doosona. Eti issippetettan issi mala maayuwa maayidi miyogeenne uyiyoogee eti so asa gidiyogaa bessees.

Hagan coraa asay madaadara ubba asay ogiya gorddiddi ubbay polotikka bagara salppiya kiyaagetta be'eetees.

kaame biyo ogiyaan oyddu gediyawa kaamee, naa''u gediyawa kaamee, hara hara dumma dumma kaametikka biide doosona. asaykka gidduwaranne gaxaarakka hemettide diyaage dees. ya baggaarakka issi na'iya issi bulla gurddiya gixxidaarakka issi kaamiyappe guyyee baggaara hemettada knattaydda dawus.

Zanaqa keettan maatai sa'an laalettidi uuttiis ha laalettida maataikka giliyo saatiyan aifiyan be'anau puulaa immees yabagga saara qassi zo'onne bootta oydetti bantta sohuwaa sohuwaa oyqqidi uttidaashinkka asaykka giliyaagee yiidi etu bolli uttanawu maaddoosona.

Heezzu qiiba naati gade garssan uttidoosona. Ha heezzu naatuppe gidduwa de'iya nayyiya zo'o shurabiya maayyada naa"u naatuppe gidduwan eqqa uttaasu. Etu heerankka de'iyaa doozatuppe issoti issoti boynna, badalanne hara dumma dumma qommo doozatikka de'oosona.

Hagan issi aaway wolaytta wogaa maayuwa maayiddi qooriyankka qachchiddi polotikkaba haasayiddinne kaa'iddi de'ees.

hagan tukkiya be'anaw danddayettees. ha bagaara caddetibeena tukkiya woykko zo'uwan shaayettida tukkiyaa a miishsha bollan uttisidooga be'anaw danddayyees. miyyessa baggaarakka qassi sha'idooga caddidinne liiqissidi mankkaara uttisidooga be'anaw danddayeettees.

Haaga mootore, bankke keettay asattinne katta keettay beetees. Hageetikka aaho haagaza immiyagetta hagan bankke keettan miishsha minjjannawune qassikka motoriya toganawu maadees.

kaamee biyo ogiyaa maccaasay atumaasay medhdhiddi de7ees. ha ogeekka qeeri qeeri shuchchaappe merettiyaagaa gidishin qeeri qeeri shuchchaa issuwaa issuwaara gatti qoxxi qoxxidi ogiyan medhdhiiddi doosona. ha ogiyaakka wurssanaassi efiidi asan gattanawu qiiba sohoy attis.

Naa'u mochchoti sintta baggaara woosa keettaa maayuwa woykko eefuudiya maayidi woosa keettan Xoossaa woossiiddinne woosa keettaa yettaa yexxiiddi doosona. Etuppe guyyessa baggaarakka daro asayi cima asaynne daro asayi woosa keettaa yettaa yexxiiddinne xoossaa woossiiddi de"es.

Hagan katta keettaa be'eettes. Katta keettaykka qorqqoruwan direttida dirssanne maata mala postteriya oosettidaagan arsseemaa katta keettaa giyagaa be'eettes. Naa'u asayikka kattaa maanawu kushiya meecettiiddi de'oosona.

Laappun kaalettiya aawatinne aayeti issippe shiiqidi issi diran haasayddinne issi qofaa bolli tobbiyddi de'oosona. Etu sinttankka daro dawutaraynne hara harabay dees. He xalla gidenna etu sinttankka ciishshaynne daro aynate ciishshay dees. Eta guyessaarakka bootta sharan xaafettidabay guyessaarakka aayeessi bootta sharan hara xaafettidabay de'ees.

hagan heezzu asati dumma dumma olaa bookiyoogan zigata tokiidi de'oosona. etappe miyiyaara di'oy biittaa meeccidi efeenna mala wogga wogga olaa madadaara bookki uttidoogee beetees. etappe qommo bagaara daro qommo dazati tokketidaagaa be'eetees.

Yelaga maca na'iyaa bulqotida haattaa bollan karetta suriya gixxada bootta shuraabiya maayaranne issi qophiyaa guyye zaarara wotta uttaasu. Ippe guyyessa baggarakka soosoy adussa. soosoy aafuwara duge simmi gogiyagee de'ishinikka; hegaa soosuwa heerankka maatay mittaynne daro dooza qommoti de'osona.

naa77u deretiya woykko dunneti ekkiya sohuwa giddon wogga abbay zin77i uttiis. ha abbaassi ushachcha baggaara qeeri qeeri keettaynne mittatinne tohettidaageeti xeeliyoode pulaa immoosona. haattaappe ya baggaara qassi daro cora doozatinne mittatinne toketti uttidosona.

cora wodala naatinne michchotinne issi saa shiiqidi duriidinne yexxi giddoosona etikka wolaytta wogaa maayuwaa maayidinne attuma naati tooraanne gonddaliyaanne xam''aa oyqqi uttidosona maca naatikka sinttan durishin atuma naatikka guyyeera cachcha zayiya punniiddinne duri yiiddoosona

cora asati issippe issi saa shiiqiyo uttidosona hegeetuppekka bagga asay zokkuwaa zaaragidishin ha giddon diyaagee boota shuraabinne bootta suriyaa gixxi uttiis. etikka eqqido keettay wolayttawu woggaa keettaa sunttay wolaytta woggaa maaradan ayba geetii.

Santtay yiiccetidi issi dira oykkidi uttiis. Ikka zal"iya zal"iyoosan des. Yaatidikka sharaa bolli woykko bootta shara bolli yiiccetidi ba dira dira oykki uttidoosona. Aayiyakka uttada zal"iyaa zal"anwu yiida asa woykko santtaa hara harabakka shammanawu yiida asassi bayzzanassi madadaara santtaa qachchadanne yiiccadanne oykka uttaasu.

Wogga keettay mastootiyaappenne shuchchaappe merettidaage de'ees. Hagaassi haddirssa baggaara de'iya masttootiyaa meray ayi masati? Gidduwan qassi de'iya shuchchaa meray ayi masati? Assi qassi ha dirssa baggaara de'iya shuchchaassi meray ayi masatii?

Hagan so miishsha qommuwaappe issoy sayneti issi daran mecettiidinne qucettidi issi daran issippe shiiqqidi issuwaa issuwaa bollan wottidogeti beettoosona. etikka so miishshata gidishin qumaa etu bolli wottidi maanawu go"oosona.

aaway wogga aawa shooqaa bollan eqqidi qophiyaa wottidinne bootta kootiyaa maayidi zerettaa boo'iyan boo'iyan laaliidi ees ikka maayido kootiyaappe garssa ba gaara diya shamiziyaa meray aybaa geetettii?

Hagee zal''e soho. Ha zal''e soy oorataa demmiyo soho gidishin gal'aakka oorattaakka be'ana dandayettees. Ha zal'e sohoy bootta sharan kametti uttidaaga gidishin naa''u kariyan dooyettidi uttiis.

Maatatiya biittaa bollan heezzu buqurati zin"i uttidoosona. Etu sunttaykka issoy aylliya, issoy akkaapa gidishinkka heezzànttoy qassi shoodiraa. Eta maaddoykka qassi ayllee biitta aylanaw maaddishin akaapay biitta olappe kaashanawu maaddees. Heezzanttuwan diya shoodiray qassi biitta bookanaw maaddees.

Cora miizzati wogga keettan eqqidi bantta aqquwan maataa miiddi de'oosona. Etikka cora qommo miizzata gidishin eti ubbaykka issi biraa oyqqidi eqqidi ubbaykka maataa miiddi de'oosona. Etu sinttankka shuchchaappe merettidanne pooxetida soohuwan maatay qolettees.

lo'o kushiyaa hiillan merettida mittaape pooettidi merettida hezzu periniiseeriyaa oydee sinttan uttiis ha oidiyaa woikko pernniceeriyaa merai ay mallee appe sintta baggaara qassi geliyo karee mittaappe oozettidaageedees gidduwaa ha kariyaa gidduwaa meraikka ai mazatii?

Zo'o qobbiya wottidda bitane naa'u dorssatta mittan qachchiddi oyqqi uttiis.

Yelaga na'ayi kaamee biyo ogiyan uttis ikka wolaytta wogaa maayuwa dungguzaa gixxidi shuraafiya maayennan kushiya pude zaaridi saluwakko malaatiiddi de'es. A sunttaykka kismawu geetettes. Ikka wolaytta wogaa yettaa wolaytta doonan yexxiyogan daro asaara erettes.

Coratti ekkiya naati qodan tammanne usuppunaa gidiya wodalla naati qeeri qeeri ollaa bookkidi he ollan dumma dumma doosata tokkiidi de'osoosona. Etikka tokkidi de'iyo sohoy lo'o pulattidinne lo'i uttiis. Etappe guyyessa baggaarakka kase tohettida sohoy mittay lo'yttidi mookkidaagee woraa masati uttiis.

Hagee yettata woykko dumma dumma yettatata siyiyo miishshappe issuwaa hageekka cengurssaa gujjiyooganinne guuttiyogan maaddees. a sunttaykka ispiikeriyaa geetettees.

Hagan maccanne yelaga asay issippe shiiqiyoogan duriidinne kaa"idinne de'oosona. etikka wolaytta wogaa maayuwaa maayidi duriidinne asay wolaytta wogaa miishshaa oyqqidi issoy issuwaara duriidinne kaa'idi de'oosona.

sitti gi biida adussa ogiyaa bollan coraasai imetti iddees ha adussa ogiyaa bollankka naa77u naati haa simmidi kushiyoaa oyqqetidi yiiddoosona etu haaddirssa baggaarakka issi cima bitanee aaway eta xeelliidi dees ha naatusi guyyea baggaarakka hareeti diyaagaa gidishin ha heerankka mittatinne maatati de7oosona

Yelaga na'ay ammano keettan masqqaliya oyqqidi eqqiis. Ikka ammnano keetta maayyuwaa maayyidi, ammano keettaa qopgiyaakka wottidi eqqiis. I oyqqido masqqalekka pooxetidinne puula hanotan giigidaaga gidishin gidduwankka Xoossaa Yessuus Kristoos masqqaliya bolli kaqqetidoooga malaata bessiyaagekka masqqaliya bollan ciirettidi uttiis.

Naa"u asati katta miide doosona. Kattaykka yeechcha bollan uttidaaga gidishin ha katta sunttaykka boynnanne donuwaa. Ha boynnanne donuwa ekkidi maanassi gidduwan daaxettida bambbare de'ees. Ha asatikka boynnanne donuwa denttidi ha barbbariyaara tushkki tushkkidi miide doosona.

issi gorddettida keettan cora kutteti issi saa shiiqi uttidosona. he kutotikka kattaa maana mala etuyyo sa'an daro kattay qoletti uttiis. haattaakka uyana mala boottabaara haatta etuyyo tigidoogaa hegaa kattaappi mimmidi hegaa haattaa biibiidi uyoosona

hizaafiyaa luxettaa giya luxanchchatu maxaafai de'ees. hageeka koro xekka huxanchchatta tamaarinatu ziggigidaagidishin ha maxaafaa mirai aiammazatii hagaappe garssa baggaara qassi xaafettida amaarattuwan xaafettida xuufiyaa birshshettai aibaagii?

Hagan shuchchay shuchchay issoy issuwa bolla keelletti uttiis. Hegankka keehi daro puula immi uttiis.

Hagee phuuphulliya geetettes. Ikka kuttuwaappe woykko macca kuttotuppe beettes. Ikka puulattidi a utissiyo miishshan woyikko maata mala miishshaa giigissidi bonchchidi utissidoogaa be'eettes.

Oyddu baso qixaynne naa'u bundu buchchay boottaa sayniyaa bollan utti-uttiis. Qixaykka lo'i qunxxidi kaidogappe denddidagan ayfiyan beanasi lo'ees. bundu buchchekka hegatto lo'i kaidage maanasi ekkidi maanasi lo'o puulatti uttiis.

Hagan heezzu maccassayissi mala mayuwaa maayiyoogan issi diran issippe gididi uttidi mittaa ayfeta issippe. gididi qoriyoogan woykko pitiidi katidi maanaw gigissidi de'iyogai be'ettees.

Hagan ottuwaa be'eettees. ikka xalla urqqaappe merettiyaa ottuwaa be'eettees. ikka so miishshatuppe issuwaa ikka miyiyaara naa"u goomay issoy issuwaa bollan togettidi uttidagaa be"ettees.

Hagan daro asa be'anaw danddayeetes. Etikka aawati naatimne daro cimaa asay eqqidaaga be"anaw danddayetees. Etu guyyerakka de'iyo keettaa woykko keettata be'ana danddayeettes. Etikka hege de'iyoosa aqqiyoosa gidishin etu sinttan daro mittatikka wogga wogga eta guyyeesarakka daro dooza qommota be'anaw danddayetees.

puulattida woraa giddon duma dumma duussi de7oosona a giddonkka maatati mittatinne giddon haatatikka de'oosona hagaa sinttankka inggilizattuwan wolayttaa taymisi giyaagee xaafetti uttiis sinttaarakka amalaatai de'es garssa baggaara qassi inggilizattuwan xaafettiira xuufi de'ees he xuufiyaa birshshettai aybaa geetettii

qeeri qeeri shuchchaappe merettida kaamiya ogiyaa bollan miyesa baggaara daro wodalla naati qeeri qeeri ogiyan utti uttidosona hegaappe miyesa baggaarakka naa"u gediyaawa kaamiyaa bollan naa"u naati uttidaageeta gidishin bagga wodalla naati uttin issi boota shuraabiyaa maayiranay giddon eqqi uttiis.

hageeti alleeqo miishshata. hageetikka alleeqo miishshati phooliya sohuwan alleeqobaa dumma dumma alleeqota bayizziyo sohuwan phooliya miishshan kamettidinne bonchcho sohuwan kaqetti uttidaageeta be'eettes.

yelaga na'ay adl'ee shurabiya maayidi garssarakka boota maayidi ayfiyan mannaxxiriyaa wottidi ha simmidi eqqiis. a miyyiyankka wogga gitabaa oottiis yaagiya xuufe amarattuwan xaafeti uttiis. a sunttaykka qassi yettanchcha Fayala Falaqqa.

naa''u cima aawati aaho shooqaa bolli uttidi qeeri-qeeri ollaa bookkidi a giddon doozata tokiidoosona etu heerankka hara doozati tokkidinne mokkidaagee diyaagee dishin hegaaarankka mittati ollatinne daro cora doozato qommoti de'oosona

Ogiyaa doonan de'iyaa ha daabbo keettay biratabaappe oosettiis. hageekka ba keettaa bollan bootta shara malatiyaaba oyqqidabay wolaytta sooddo xiillenne daabbo pabirkkaa bayzziyoosaa yaagees. ha zal"e keettanikka asay daadduwaanne daabbuwaa xiilliyaa yiidi shammana danddayees.

Woosa keettan woykko xoossa woosiyo keettan aayetti aawatti issippe shiiqiddi xoosa woossiddi de'osonna

Ha puulattida sohuwaan issi na'iyaa woykko issi maccaara eqqidaaro be'eettees. ippe guyessaara daro daro puulayiyaa alleeqo miishshatun puulattida sohuwaaninne akka daro qommo puula miishshaa maayada maayuwaakka maayada puulaa woykko alleqiyaa miishshata kushiyaan hayttaan wottidaaro be"ana danddayettees.

kaamee biyo ogiyaa doonan heezzu kaameti eqqi uttirosona ha heezzu kaameti qassi heezzu gediyaawaa kaamee gidiishin etu meraikka maata malanne huuphiyan qassi bootta merai deaes heezzu gediyaawaa kaametuppe gidduwan qa issi bootta shuraabiyaa maayida bitanee utti uuttiis

hagan issi macca na'iya ba huuphiya puulaya daddissa uttidaaro be'ana danddayeetees. akka ba huuphioya bessanawu haa simma uttidoogaa gidishin ippe guye bagaarakka daro ciishatinne lo'iya hara hara malkketi diyaageeta be'ana danddayetees.

Daro naati luxetta keettan luxiddi de'osonn. Naatikka burcce naatta luxissiyage sinttan eqqiis. Etti luxiyossan amarattuwa giyaage xaafettiis.

daro xaceti woiko seera naanggissiyaageeti kaamee biyo ogiyaa bollan ubbai ekki utidosona. etu giddonkka hara asai eqqido uttiis. ogiyaa pittiyaageetikka aibatikka eqqidosona guye baggaara kaameekka biigi dees. ha asai eqqido waappe garssa baggaara de7iya bootta meranttiyettidebai de7ees hegaa sunttai aibaa geetitti?

oiddu asati issippe shiiqiri oiddu issi mala oiddiyaa bollan utti uttidosona. etiikka matatti shiiqidi haatta oidinne kattaa miidoosona. ha asai maayido maayuwaa merai ai masatii? ha na7iyaakka wootido caammaanne gurddiyaa merai ai masatii?

ichashshu wodalla asati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi addussa qammi ekkiyaa cachcha zayyiya puniidi wolaytta wogaa yetta yexxiidi de'oosona. etuppe guyye baggara naa''u asay eqqi uttidoosna. naa''appe issoy qophiya wotti uttiis, eta guyye baggaaraka qassi naa''u kaame eqqidaaga gidishin issoy pude simmin issoy duge simmi uttiis.

Hagan cimaa aaway luxetta keettan luxiya naatuppe sintta aaxxiddi haasayidde de'ees. Luxissiyaara a hagaatto ootta gaadda bessayide de'awussu.

Hagaan alleqo miishshata woykko asi bana puulayissiyoo giishshata be'ana dandayettees. hagankka issi bitanee alleeqo miishshay moorettena mala a kammiyooban shara malan kamiddinne ba kushiyaan oyqqi wottidoogaa be'anawu danddayettees.

Maatta mala koottiya maayiddi ba ayfiyan manaaxxiriya wottiddi bitane oduwaa aattees a matan hara asi baawa silkketti oyddetti de'osonna.

Adussa kaamiyaa ogiyaa bollan heezzu gedee de'iyoogeti biidi de'oosona. ha baggaara asay biyoo ogiyaa miyiyaan puulattidia maatay tokettida sohoy de'ees. he maataa bollankka tangguwaan tangguwaan lee'e lee'e miittati toketti uttidosona. miyeesarakka biratapeenne shuchchaappe direttida dirssay maarara sitti giidi diretti uttiis.

ha ammano keettaa sohuwan cimaasa helagay qassi ka qiiba na'ati uttidosona etikka ha sohuwan xoossaa woossiiddinne ammano keettaa yeettaa yexxididoosona etikka ammano keettaa maaraadan bootta maayuwaa maayidi lo''o puulattida mitta garssan uttidi xoossaa woossiiddinne ammano keettaa yeettaa yexxididoosona

Hagan aayoti zal'e sohuwan woykko zal'iyaa zal'iyo sohuwaan haga oyssa likkidi diyageta beanawu danddayettees. Ettu sinttankka daro oyssay de'ishin etaka away shoccena mala daro maayuwaa bantta huuphphiyaan mittadan pude zari kaqqidi zal'e sohuwaan uttidi oyssa likkidine bayzzidi diayageta be'ettees.

Hagan naa'u atumma asay de'ees huuphaiy qanxxiyo keettan issoy qanxxissiyooddw hankkoy qanxxees.

kushe hiilan merettiya so miishshati bantta sohuwa oyqqidi uttidosona. etikka madadaara issoy issuwara uttidaagaa gidishin etu garssan tukiya duuqiyo jabanaynne haattaa uyyiyo kubaaya malattiyaabaynne shaatee urqqaappe kushe hiilatun oosettidaagee beetoosona.

Laappun asatuppe oyddu asati cachcha zayio oqqidinne naa"u asatai kambbaa beqqidi sinttanqqa issi cima bitannee duriiddinn gexxiiddi ubbaikka punniiddinne duriiddi niigexxoosona etikka de'iyoosay maatatiya sohuwaa gidishin etuppi guyyeara keettainne mittatinn manggoti de'oosona.

katta keettaa bayzziyaa giddon qeeri masoomiyo bollan mankka harakkattai yeechcha bolli uttiis ya baggaarakka hara bica kshuraa be maaida na'iyakka uttaasu. ha kattaa sunttai wolaytta wogaa maaraadan aybaa geetettii ikka qassi aibaappe aibaappe merettii?

Hagaan coratida wolaytta attuma naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi odi bessuwa sohuwan beettoosona. Miyyiyaarakka Issi aayiyyaa wolaytta wogaa maayada beettaasu, sinttankka wolaytta wogaa maayida issi aaway wogga xam"aa massatiyaabaa oyqqidi de'ees. Sinttankka a laheti kaa'oosonanne yeexxoosona.

Ogiya migiya de'iya adussa maatta ogiyan issoy de'ees. Etta adussa sharan xaafettidda xuufe de'ees.

Wogga duunetti woykko dereti ekkiyaasan adussa soossoy de'ees. ha soossuwaa heeran darotoo doozatinne maatati kumi uttidosona. hegaa xalla gidenna ha soossuwaappe qommo baggara daro uuttati shonkkorotinne hara hara maatatinne mittati hegaa heeraa kumi uttidosona.

Hagaan issi aaway sinttan eqqidi ammanuwaabaa asaassi odiidi de'ees. guyeerakka heezzu asati bonchcho maayuwan taabootaa tookkidi eqqidosona. etu miyiyaara dumma dumma yelaga aati eqqidi ammano keettaa maaradan naxalaa maayidi issippe eqqidosona.